Wannan hoton yana nuna wata mace tana murmushi cikin jin daɗi a madafa, tana zaune kusa da murhu tana girki, ga tashi hayaƙi a gefe alamu da itace take amfani, sannan ga benci can a gefe, kuma daga yana yinta zamu fahimce cewa tana matukar jin daɗin abinda take yi. A kusa da ita akwai tukwanen girki murhu da wasu kayan amfani, irin su roba, moɗa, tasa, kujeru, da tebur mai ɗauke da jarka mai launin ɗaurawa. Sannan alamu sun nuna wannan madafar gidan gargajiya ce, idan aka fi amfani da murhu na itace, bugu da ƙari ana iya ganin taga tana kawo hasken rana da ban iska a cikin madafan, wanda kesa wurin ya zama mai kyau da walwala, sannan wannan hoton yana nuni da wani bangare na rayuwar yau da kullum a madafa, inda mutane ke girki cikin natsuwa da annashuwa tare da amfani da kayan gargajiya sannan yana ƙarfafa al’adar gargajiya da kuma jin daɗin aiki cikin farin ciki.

Wannan hoton yana ɗauke da wata mace a cikin wani karkarar nahiyar afirk, tana tatso nonon akuya, wanda shi ake karin kumallo da shi da safe. Tana zaune kusa da akuyar, inda take amfani da moɗan roba mai launin shu:ɗi, tana tara nonon a ciki. Wannan shi ne yawanci yanda mata: ke yi a karkara, domin tabbatar da cewa iyalansu suna da abincin da zai wadatar da su da safe. Kuma abin ban sha’awa shi ne, tana gudanar da wannan tatso nonan akuyar yayin da jaririnta yana kwance a gadon bayanta cikin goyo, wato ta yi amfani da mayafi ta ɗaure shi tam a bayanta yanda ba zai faɗo ba.. Hakan na nuni da cikakken ƙoƙarinta da juriya na kula da iyali. Wannan ɗabi’a ce da ake gani sosa a karkara, inda ake amfani da abubuwan da ake nomawa da kuma dabbobi wajen samun abin karin kumallo da safe.. wannan na nuni da yanda mutanen karkara ke dogaro da albarkatun da suke da su, don samun abin kaiwa baki.

Hoton nan ya nuna yadda ake kiwon kifi a cikin taɓo, da yanda ake gyara wajan taɓon. Ana kewayewa da ciyayi don kiwon kifi tarwaɗa, ana gudanar da irin wannan kiwon a karkara, inda ake amfani da ciyayi da taɓo wajan kiwon kifi. Wannan ya nuna cewa ana iya amfani da albarkatun da ake da su a yankunan karkara don noman kifaye ba tare da buƙatar amfani da wurare da ake ginawa na zamani ba. A wannan hoto za mu ga mutane biyu ɗayan yana amfani da hannun sa ya kamo kifi daga ckin laka, wato taɓo wannan yana nuna cewa aikin ba lallai sai an samu kayan aiki na zamani ba, ana iya amfani da hanyoyi na gargajiya. Tabo ko laka in aka masa gyara sosai yana iya zama wata babban hanya ta rage kashe kuɗi wajen noman kifaye. Ana iya amfani da taɓo mai laka da ruwa mai kyau don tabbatar da cewa kifi ya samu isheshen muhallin da zai rayuwa, sannan ciyayin da ake kewaye da lakan da shi kifi na iya ci daga gare shi, sanan naman shi zai kasance mai daɗi wanda yafi wanda aka ciyar da abinci na gargajiya.

Wannan hoton, yana ɗauke da wani manomi, yana sanye da shuɗin riga ga tarin dankali a hanninsa. Wato, ya girbi dankali me kyau a cikin gonarsa. Sannan, a gefe za mu ga ciyayi da ƙasa, ma’an ada fatanya yai amfani don ciro wannan dankalin da ke riƙe a hanninsa. Sannan, wannan hoton, ya yi nuni da yadda wannan manomin yai mutiƙar ƙoƙarin amfani da ƙarfinshi don ciro wannan amfanin gonad da ya samu. Za mu lura, yadda ya riƙe dankalin, yana cikin yanayin farin ciki saboda amfanin gona ta yi kyau. Manomin nan ze fitad da dankalin nan, ya sitar, ya ciyar da gidanshi, ya samu kuɗin shiga. Sannan, mu mutanen gari za mu amfana da abinci me gina jik. Wannan manomi, yana biƙatar a temaka mai da kayan aiki na zamani inda ba ze dinga amfani da fatanya da ƙarfi ƙasan rana yana ciro dankali daga cikin ƙasa ba.

Wannan hoto, yana ɗauke da wasu mata guda biyu a cikin gona. Ɗayan macen tana sanye da shuɗin riga da shuɗin hula mai ratsin baƙi a kanta. Sannan.tana zaune a ƙasa riƙe da tsintsiya a hannunta. Ɗayan macen, mara kallabi a kanta, tana sanye da baƙar riga ta miƙe sangalalar ƙafarta ta; ita ma tana zaune a ƙasa. Matar me shuɗir riga, ga tukwane, akushi, roba a gabanta, wannan hoto yana nuni kamar an gama girki sabida za mu hango murhu na gargajiya wanda ake amfani da itace wajen yin girki. Wannan hoto, yana nuni, suna temaka wa mazajensu da abincin da za su kai baki, yayin da su kuma suna nan suna ta ƙoƙari a cikin gona. Sannan, Sannan, za mu ga ga korayen ganye shar-shar a gefen matar. Lallai wannan gona ce, su kuma suna zaune cikin gonan nan ne don temaka ma mazajensu da abinci. Kuma, matar tana ɗauke da juna biyu, yanda hoton ya nuna. Wannan, ya nuna yadda take ba da gudunmawa wa mijinta.

Wannan hoto, yana nuna tsuro mai kyau, kore shar-shar ɗauke da wata fure mai ruwan ɗorawa. Inda aka hango wani ƙudan zuma a kan furran, yana shan ruwan furan. Wannan alama ce ta tsarin yanayi mai haɗaka tsakanin tsuro masu furrai da ƙwari. Za mu ga ƙudan zuman, na taka muhimmiyar rawa, wajen shan tsirrai. Wannan tsari yana taimaka wa tsirrai, su samar da ‘ya’ya masu kyau, yayin da kuwa ƙudan zuman, ke samun abinci, daga ruwan tsirran, wato furan. Wannan yanayin, yana nuna yadda halittu daban-daban ke dogaro da juna, don cigaba da rayuwa ta hanyar tsirrai. Su samar da abinci ta hanyar ruwa, su kuma zuma su samar da ‘ya’ya ta hanyar tsirran, wannan haɗin kan, yana da muhimmanci, wajen tabbatar da ɗorewar rayuwa a doron ƙasa.

Wannan hoto na nuna wani manomi ɗauke da fatanya a hannunsa yana yi kunya-kunya a cikin gonarsa don samun anfanin gona mai kyau. Yin kunya-kunya hanya ce ta noma da ake anfani da ita wajen tabbatar da cewa tsirrai suna samun isashshen iska, ruwa da hasken rana. Wannan tsarin yana taimakawa wajen gujewa zayzayan ƙasa da kuma rage yawan ruwa dake tafiya a cikin ƙasa, manomin dake cikin wannan hoto yana anfani da kayan aiki na gargajiya wanda ya nuna cewa noma a wannan yanki har yanzu na dogaro ne da ƙarfin jiki. Hakan na nuna ƙoƙari da jajircewa wajen inganta noma da da ɓunƙasa anfanin gona, sannan wannan hanyan tafi anfani a wuraren da ruwa maiyawa ko ƙasa me ƙarancin ruwa, hakazalika wannan tsarin yin kuya-kunya yana taimakawa wajen samun kyakykyawan girbi, rage yawan ɓanna da kwari ke yi a gona da kuma kare tsirrari daga zayzayan ruwa ko kwararren ƙasa.

A cikin wannan hoto, za mu ga mutane biyu, na farkon na ɗauke da baƙar riga da ratsin fari a jikin shi. Sannan yana saye da baƙin wando. Haka mutumin na biyun ma yana sanye da jan riga da baƙin wando, wanda suke zaune a kan dandamali ɗauke da wani koren ganyayyaki a hannunsa. Wwanda ke nuna amfanin gona ake shiryawa don amfanin gida, dabbobi ko kaiwa kasuwa. Mutumin yana cikin yanayin shauƙi, da alama yana cikin nishaɗi yayin gudanar da aikin da yake yi. Wannan na nuna ƙoƙari irin na mutanen karkara, don tabbatar da abinci ko kayan gona, sun sami inganci kafin fitar da su kasuwa. Aikin da ake gani a cikin wannan hoton, yana iya kasancewa tattara ciyawa yak e yi, mai amfani na dabbobi, ko kuma wani nau’in tsirrai da ake amfani da su.

Wannan hoto yana ɗauke da mata guda biyu a cikin kasuwan karkara, mace ta farkon ita ta kasa dankalin Hausa a ƙasa, mace ta biyun me riƙe da waya da ƙaraman jaka a hannunta ta zo siyan wannan dankalin Hausa daga wajen wannan matan. A cikin hoton za mu ga duk sun yi durƙuso ana cinikin dankalin Hausa ga wani buhu nan me ruwa ɗorawa, alamu sun nuna a ciki aka zubo dankalin aka kawo kasuwa aka kasa, za mu ga dankalin kashi kwaya biyar ne a ƙasa. Ga ciyayi a gefe, sannan ga wasu babur kwaya biyu a gefe, alamu da mashin ɗin aka ɗauko wannan dankalin Hausa daga cikin gona aka shigo da shi cikin kasuwa, lallai manomanmu suna matuƙar ƙoƙarin samar da abincin da za a kai baki. Sannan su kuma, su sama kuɗin shiga dan ƙarfafa tattalin arziƙi, za mu ga matan nan da tai tsugonno a ƙasa da dankalin Hausa a hannunta, tana miƙa ma ɗayan matan, san nan ga kashin dankalin da ɗayan matan ta siya a gabanta tana ƙoƙarin yin mata alakoro da dankalin Hausa kwaya ɗayan da ta riƙe a hannunta.

A cikin wanan hoto za a ga wata mata mai ɗauke da shuɗin riga da fatari ruwan toka a jikinta. Tana durƙushe akan buhu ɗauke da kwaika kala uku a gabanta hoton, yana nuna yadda take gudana da abinci da aka shirya da wake fiya wato alala. Wannan nau’in abincin yana ɗauke da siadarai masu gina jiki musamman sinadarin gina jiki wanda wake yake ɗauke da shi da fiya, haka ka zalika wannan hoto yana nuna yanayi me tsafta da sauƙin rayuwa a karkara. Inda ake cin abinci a waje ko tsakar gida akan wannan al’adun gargajiya ne na karkara, inda ake gabatar da abinci a cikin sauƙi mai ƙara lafiya da girmama mutanen da za su ci. In muka lura abincin yana ɗauke da launika masu kyau na kayan lanbu irin su karas da dai sauransu, sannan hoton ya jawo hakali akan muhinmancin cin abinci me cike da sinadarai masu amfani da kuma girmama al’adun gargajiya.

Acikin wannan hoto, zamu ga mazaje guda uku a durƙushe a ƙasa, da fartanya a hannunsu a tsakiyar gonansu, ga gonar ƙatuwa ce, za mu ga bishiyoyi, ciyayi, kore shar-shar acikin gonar. Hoton na nuni suna girbe dankalin Hausa daga cikin ƙasa, za mu ga curin ƙasa, saboda suna amfani da fartanya don haƙo dankalin da yake cikin ƙasa. Alamu ya nuna, dankalin ya ƙosa, ya kai a fitar a kai kasuwa ko a ci acikin gida. Lallai manoman mu sunaa matuƙar mahimmanci da ƙoƙari, wannan hoto na nuni da ƙarfinsu suke wannan aiki. Ya kamata hukuma ta dubi manomanmu ta samar masu da kayan aiki irin na zamani, yanda za su huta yin aiki a ƙasar rana da ƙarfinsu. Lallai manoma suna da matuƙar ƙoƙari, saboda suna samar mana abincin da zamu kai baki da ƙarfafa tattalin arziƙinmu.

cikin wannan hoto zamu hango wata mata acikin katon tarki tana sarrafa kwakwan manja danyin manja zamuga kafafuwan ta da hannayen ta a ciki alamun saita buga kwallon manjan sun faffashe sun futar da ruwa sannan ga manya manyan gwangwanaye kwaya hudu a gafen ta da kwarya a gefen ta idan ta bubbuga wannan manja ma’ana kwakwan manjan sai tasa kwaryar ta debo tukar kwakwar manjan ta matse su mu hango tukar a gefe sannan cikin wannan akwai wata hanya data ke tace wannan ruwa inda za’aje a zubashi a cikin manya manyan gwangwanayencen a dora a wuta har sai anfitar da manja mai kyau wannan anfiyin ta a gargajiya ma’ana a karkara yan karkara sunfi yin irrin aikin manjan daga wajensu mai kyau.

a cikin wannan hoto za mu ga wata mace tana zaune a kan kujera a gaban murhu tana girki wato tana girkin karya kumallo alamu sun nuna wannan a cikin karkara ne saboda za mu ga akushi itace murhun gargajiya kwando da dai sauransu za mu hango yanayin ginin ga wasu shuka can kore shar a gefe sannan ga wasu mutane can suna tsaye suma a gefe tana ɗauke da akushi a hannunta tana gyara abun da za ta zuba a cikin murhu don samun abun da za a ci wannan ya nuna yanda al’adar karkara ke da kyau daga gani tana cikin nishaɗi saboda ta mayar da hankalinta a kan abinda take yi ga wuta na ci a gefe da itace ga ƙwarya can mun hango lallai al’adar karkara tana da matuƙar kyau

A cikin wannan hoto za mu hango wata mata mai shuɗiyar riga da kallabi da fatari mai ratsin fari a jikinta ga shi tana goye da ɗanta a bayanta ta goya shi da zani. Sannan za mu ga wuta a gabanta ta hura da murhun gargajiya da ita ce za mu ga yadda wutar take ci. Sannan ta sanya tukunya a kan murhun alamu girki take yi tana ta juya wanga abinci sannan yanayin ya nuna wannan ɗakin girkin na gargajiya ne ga bishiyoyi a gefe ga karare a ƙasa. Wannan na nuna matan karkara suna matuƙar ƙoƙari duk da goyan da ke bayanta bai hana samar da abinci da yan gida za su kai bakinsu ba, lallai matan karkara dole a jinjina muku kuna da matuƙar mahimmanci a dai ga dai yanayin mai ƙyau kuma tana jin dadin abin da take yi.

Wannan hoto yana ɗauke da tarin kifayen tarwaɗa a tafkin halitta, wato turɓaya. Za mu ga tarwaɗa cikin taɓo dumu-dumu, irin wannan kiwon gargajiyan yana da amfani ga rayuwar al’umma, musamman a wajen samar da abinci mai gina jiki, da kuma hanyo samun kuɗin shiga ga masu ruwa da tsaki. A wannan turɓayan na kiwon tarwaɗa, kifaye na samun daman girma cikin yanayi na daban, inda suke cin abinci dga ciyayi da sauran abubuwan halitta. Acikin tafki, wannan na rage amfani da abincin kifaye na zamani, wanda kan iya zama mai tsada, sannan zaƙin kifin da aka raina acikin tafki gargajiya na daban ne. haka kuma, wannan tsarin kiwo yana da tasiri wajen samar da kifaye masu inganci da lafiya. Sannan muhalli zai zama cikin tsafta, saboda an kiyaye tafkin daga gurɓatuwa. Wannan hoto na nuna mahimmancin noma da kiwon kifi da ake yi, don inganta tattalin arziƙi a karkara da birane.

A cikin wannan hoto za mu ga bishiyar kwakwan manja ba ɗaya ba fa bishiyoyi kwakwar manja ne a cikin wannan lambu gwanin sha'awa sun yi kore sharshar sun cire kwakwar manja wanda ta nuna ta yi ƙyau ga kwakwan nan a cure a jiki itacenta a ƙasa da wannan kwakwar za a ɗauka a kai cikin gari a zauna a da'iri a cire ta ɗaya bayan ɗaya ana iya sarrafa wannan kwakwar manjan ko a yin manja ko a yi miyar gargajiya ko a busar a yi gari da shi. Lallai kwakwar manja tana ƙara lafiya kuma tana da muhimmanci Wannan ya nuna ƙoƙarin da manoman mu suke yi saboda sai sun haura sama sun ɓallo wannan curarren kwakwar manja sannan su ɗauke ta su kai ta gida a cire ta daga jikin itacen sannan a kai ta cikin kasuwa a samar da abinci da kudin shiga

Wannan hoto yana ɗauke da wata mata tana ta ƙoƙarin yadda za ta sarrafa kwakwar manja izuwa manja. Za mu ga wani ƙaton turmi a gaban ta, ta sa taɓarya ta surfe kwakwar manjan, ga wani kwando mai raga-raga a hannunta. Sannan za mu gani acikin turmi ga wani ruwa nan ruwan ɗorawa ya cika turmin. Sannan a gefenta, ga wata roba can, alamu sun nuna, bayan da aka surfe wannan kwakwar manjan, tana amfani da wannan kwandon mai raga-ragar hannunta ta kwaso kwakwan dake cikin ƙasa, wanda aka sarrafa wato wanda ke cikin turmin. Sai ta yi amfani da hannunta, ta tsince ƙwallon kwakwar ta sa shi a gefe, ita kuma tuƙar kwakwar ta sanya shi a gefen can, inda ta samar wa dabbobi abincin da za su kai baki. Ita kuma ƙwallon kwakwan, a sarrafata wajen samar da mai, ko kuma a yi amfani da kwakwar, cikin kwakwar a ci. Sannan wannan ruwan, mai kalar ruwan ɗorawa, za a je a sanya shi a kan wuta a dafa shi har sai an fitar da manja acikinsa.

Wannan hooto yana ɗauke da bishiyar gwanda ga bishiyar nan zamu ganta da reshe dayawa, ga ganyayyaki kore shar a jiki. Za mu ga wasu gwanda guda biyu sun nuna, alamu sun nuna in dai abu ya nuna to zai yi kalar ruwan ɗorawa, sannan agefe in zamu hango zamu ga wata gwanda bata nuna ba ta yi kore shiyasa a karkara baa yanda za a yi ka zagaya gida ɗaɗɗaiku ne ba za ka taradda bishiyar gwanda a gidajen baa. gwanda naa da matuƙar muhimmanci ga lafiyarmu tana da sinadarai soosai na ƙara lafiya tana da sinadarai na ƙara ƙarfin garkuwar jiki, ku ga dai wannan gwanda aka ciro ta aka fasaata tana da wasu ƙwayayyakin 'ya'ya 'yan gutsi-gutsi aciki, ita ma 'ya'yan gwandan ana amfaani da ita don sarrafa maganin gargajiya sannan ana haɗiyarta don rage ƙiba wato maiƙon dake cikin mutum

Wannan hoto, yana ɗauke da mutane guda uku, zamu hango wani namiji, mai riga ruwan hoda, da wata mace mai sanye da riga ruwan ɗorawa ta sanya zani ta ɗaura akan rigar. Sannan zamu hango sangalalan wata mata, amma ita fuskar ta bata fito ba. Ita matar mai riga ruwan ɗorawa tana riƙe da wuƙa da rogo a hannun ta, tana amfani da wuƙan tana fere rogon, zamu ga wani kwano a gaban ta, ma’ana, in ta fere tana sanya shi aciki. Sannan zamu ga tarin rogo a gabansu, ma’ana, amfanin gona ta yi kyau. Kuma ana iya amfani da wannan rogon, a yi garin rogo ko a yi garin kwaki, sannan ana iya sarrafa shi a ɗanyen shi a fitar da ruwa mai amfani shi ma. Garin rogo ana iya yin tuwo da shi, ana iya shan shi haka. Lallai wannan manoman sun yi ƙoƙari yanda suka yi ciro, girbi mai kyau daga gonarsu.

Wannan hooto yana ɗauke da abubuwa gudaa uku, na farko dai wata mace ce mai riga ruwan leemo, ba kallabi a kan ta, ta zubo da gashinta kafaɗa yala-jala, sannan ta sanya hannunta a haɓarta, a gefenta an yi wani rubutu mai ɗauke da abinci kala uku na ƙasan Najeriya masu ƙara lafiya. Sannan a ɗayan gefen, an yi rubutu za mu ga wasu nau'ikan abinci masu gina jiki na karin kumallo, za a iya cewa, wannan gabatarwa ne da aka tsara a kan abincin da ke da matuƙar amfaani ga lafiyar jiki. Abubuwan karin kumallon wanda suka haɗa da soyayyar agada tare da kayan lambu, sannan za mu ga taliya mai ɗauke da albasa, karas, koren tattasai, da jan tattasai. Sashe na huɗu na cikin wannan hooton, yana ɗauke da wannan sojajjar agadar a geɸe kuma mijar ƙʷai ʧe, mai ɗauke da albasa, kooren ganye, da jan tattasai, wanda duk abubuwan ƙara lafiya ne da inganta garkuwaj jiki. Wannan hooto na ƙarfafa ma mutane guiwa don samu ko zaɓin abinci mai lafiya don samun ƙarfi da kuzarin yin aiki yau da kullum.

Wannan hoto yana ɗauke da mutane guda takwas, sannan wa yannan mutanen a cikin kasuwar karkara suke idan mun lura za mu ga duk mutane takwas ɗin nan sun kasa agada a bagansu kowanne yana ƙoƙarin a shigo a siya a wajen shi. Sannan za mu hango tebura da rumfa a cikin wannan kasuwa. Lallai manoman agadar sun yi ƙoƙari kamar na farkon nan za mu ga ya fi kowa tara yawan agadar lallai gonarsa ƙatuwa ce sannan wannan agadar tana da matukar muhimmanci ga lafiyar ɗan adam, tana sanya kuzari, ƙarin lafiya da kare mutune daga wasu cututtukan zamani. Mutanen karkaran nan sun yi ƙoƙari wajen kula da agadarsu za mu ganta manya-manyan.

Wannan hoto, yana ɗauke da wani waje wanda ake kira da turɓaya, wajen kiwon kifi na gargajiya, zamu ga taɓo sannan zamu ga ruwa, ga wani shurin taɓo da ciyayi a saman wajen. Idan an sanya kifi a cikin wannan turɓayar, suna ci ne daga cikin wannan ciyayi da wasu halittu na cikin ruwan, sannan manomin irin kifin nan na turɓaya, yana samun sauƙi wajen siyan abinci irin na zamani, sannan duk kifin da aka kiwata a cikin turɓaya, daɗin shi daban yake saboda babu sinadaran nan na zamani wanda ake haɗa abinci da shi. Manoman kifin turɓaya suna matuƙar kokari, saboda wajen ciro kifin, zaka ga sun haɗe a cikin turɓayar, sai kayi dabaru kashige ciki da ƙafafun ka, ka zura hannun ka, sannan kake tsamo kifin daga cikin wannan taɓo, shi yasa wanke su yake da matuƙar wahala, sai an sanya kanwa ko gishiri, amman kifin turɓaya gaskiya yana da matuƙar kyau.

Wannan hoto, yana ɗauke da wata mace a durƙufe, tana sanye da riga ruwan ɗorawa da a; ratsin jaja-jaja da fari a jiki. Sannan atamfa ce, a ƙafarta tana sanye da silifas sannan za mu hango wani kwali a saman ta, kwalin madara, an ɗora shi a kan teburin ɗakin girki na zamani. Sannan za mu hango benci, ta sanya filawa tana murza shi da muciya, sannan a gefe, akwai wani curin filawar, ta bash shi a gefe Alamu yana nunawa, tana girki ne na zamani da wannan filawar ta kwaƃa shi, sannan ta sanya shi a kan tebur tana milmila shi, wato mirza shi ake yi kafin nan a ɗau wuƙa a yayyanka shi a sanya shi cikin mai a soya shi. Lallai wannan kicin ya nuna mana kicin ɗin gidan zamani ne, za mu ga ko’ina a lailaye tsaf-tsaf, gwanin sha’awa. Lallai wannan matar na ƙoƙarin fito da abinci wa iyalan gidanta.

Wannan hoto yana ɗauke da wata babbar gona, zamu hango karafuna a gefe, sannan zamu ga ciyayi a can gaban gefen, sannan zamu hango an yi dashe har sun fito, wannan na nuna yanda gonar ta taru da ciyayi, shi kuma manomin ya ɗau fatanya yazo ya cicire ciyayin, don samun wadataccen ruwa, iska da hasken rana, yanda zai taimaka wa shukan nan ta fito, lallai wannan manomi da ya gyara gonar nan tayi kyau ,kunga haka, iska zai ratsa ko ina, sannan in ruwan sama ya sauƙa, zai ratsa ƙasa, inda zai taimakawa wannan shukar ta girma. Lallai manoman mu suna matuƙar ƙoƙari idan mun lura sosai a cikin hoton nan, zamu hango wani mutum a durƙufe a ƙasa, bayan ya kamala cire ciyayin wannan ɓangaren da ɓangaren tsakiya sai ya tafi can ɓangaren gefe, yana ta ƙoƙari ya kamata a taimakawa manoman mu da kayan aiki na zamani, wanda zai rage musu jin jiki.

Wannan hoto yana ɗauke da wasu mutane za mu gan su sun yi da'ira Sannan ga wata mata a tsaye tana rike da wata butar shayi a hannunta, tana sanye da jan kallabi da zani, Sannan ta sanya riga ruwan shudi a jikinta sauran suna zaune a da'ira kowanne na rike da kofi a hannunsa Sannan ga wani tebura an sanya ganye an watsa burodi a kai matar tana ƙoƙarin zuba ma kowanne shayi a cikin kofi na karin kumallo. Sannan daga gefe Za mu hango bishiyu alamu wannan gida irin gidan gargajiya ne na karkara wasu sun juya fukokinsu suna taɗi wadu kuma su maida hankali wajen karɓan wannan ruwan shayi. mata tana ƙoƙarin yadda ta haɗa wannan karin kumallo ga jama'ar da suka bayyana a gidanta

Wato wannan hoto yana ɗauke da halittun dodon koɗi maƙil a ciki ruwa sannan ga turɓaya nan dumu-dumu suna ciki. Sannan suna nuna halitta yadda dodon koɗi suka dogara da rayuwaa cikin ruwa musamman lokacin damuna, za mu gansu suna yawo a kan layi suna neman mafakan idan za su samu ruwa su shige za mu ga wani koren tsairrai a gefe, ga tsiran nan suke ci suke sha ana amfani da dodon koɗi a yi magani ko a ci namansa ko amfani da wannan bayan a yi magani a gargajiya ce. Lallai dodon koɗi halitta ce mafi girma a ciki dabbobi sannan yana ƙyanƙyasa ne a cikin a ruwa kuma ya fi bayyana sosai a lokacin damina kuma ya fi yin rayuwa cikin ruwa da damshi amma ba za ka taba samun dodon koɗi ba lokacin rani.